Muntu eishambe nyara dzake kunyangwe abve kuzvidetsera, unofanire kushamba ngemvuraa inoyerera kuitire kuti zveshe zvakasvipaa tsvina dzeshe dziri munyara dzierere nemvuraa.

Vakadzi vane mimba vanofanirwe kuzi vagare munharaunda ine mufaro isina kutukana ngekuti kutukana kunoite kuti mundu azoneseka mukati mwepfungwa dzake zvimweni zvinozoita kuti mimba ibve.

Zviriyo zvibhedhlera zvidoko zvinoite kuti muntu akarwara kungava kupandwa ngesoro unofanire kuti aende iyoyo aende koningirwa kuti chiini opuwe mutombo wokuti amwe.

Muntu weshe unokona kuti aende kuchikora kofunda zvekurapa ungade kuzoite dhokodheya kana mukoti unofanira kuti aende kofunda azotirapa.

Mishongano inoitwa ngemadhokodheya muntaraunda dzetinogara dzakasiyana siyana yekuite kuti vantu vaziye njira dzevanokone kudziirira zvirwere ndiyo yakanaka.

Zvibhehlera zvikuru nezvidoko zvakakosha kuti zvinge zviri muntaraunda zvinodetsera kuti muntu akarwara akasire kuonekwa ngemadhokodheya nemanesi .

Zvibhedhlera zvakatikoshera muntharaunda mwetinogara. Kuti zveiita zvinofane kuti zviakwe zvimweni, kuitira kuti munthu weshe warwara akone kuende koorapwa nekuningirwa.

Anamai anokurudzirwa kuendese vana vadoko vachabve kubarwa kuzvipatara. Voende kohloyiwa zvirwere zvemukati, voende kobairwa zvinoite kuti vadziirirwe zvirwere.

Vanthu vanokurudzirwe kuzi vaende kohloyiwe ngazi yavo apo neapo kuti vaoneke kuzi ropa ravo richakachena ere nekuoneke kuzi zviro zviri muropa ravo zvichakanaka ere ,avana zvirwere ere.

Muntu weshe akarwara unofanirwe kuzi aende kuchibhedhlera, oende kohloiwa mumichini yechiyungu yomuzvibhedhlera ,oonekwe kuzwi unorware chiini, ingaa. mimba ioneke.

Michini dzekuzvipatara dzakanaka dzimweni dzinoita kuti muntu awone kuti une mimba ere kana kuti haana. Muntu akachekeke mimba yake oone kuti unayo ndiko kuti awone kugadzirira mwana wake uri munjira.

Michini dzechiyungu dzayo mazuva ano muzvipatara. Dzakakosha mangingi kuti dzinge dzirimo muzvipatara zvenyika yedu. Nekuti zvinoita kuti zviro zvirapike, zvinoita kuti vanhu varapike zvirinyore.

Mazuva atari kubara kwevantu vakadzi hakuchanesi hakuchina mukadzi unofa nemimba, ngekuti chiyungu chakauya nenjira yekuti vakadzi vanokone kuchekwa kana mwana asingabudi zvakanaka.

Michini dzechizvino-zvino dzakakosha dzinoonekwe muchibhedhlera. Dzakakosha, dzinoshanda kutiningira zviri mukati menyama dzedu. Dzinoshanda kuhloya zvirwere zvakasiyana-siyana zviri munyama.

Michini inooneke muzvibhehlera yechiyungu yechimazuwa yakakosha kuti muntu aendeonekwa pamuchini iyoyo ngekuti inodetsere kuti zvirwere zvetisingaoni ngemadziso edu zvinooneka ngemuchini

Mishini yaayo mazuwano inoshandiswa muzvipatara imweni inotidetsera kuhamba kune vanemirenje dzorwadza. Yakakosha pakuti muntu aone kuti aitenge usingakoni kuhamba.

Michini dze zviyungu dziri mu zvipatara dzaka kosha maningi dzinoti detsera kuti tirarame dzimweni ngedzino iswe zvana zvidoko zvinenge zvabarwa nguva isati yakwana.

Michini dzemuzvipatara dzinoshandiswa ngemadhokodheya dzinoshanda dzinodetsere kurapa zviro zvirimukati mwenyama dzedu. Zvimweni zvetisingaoni, zvimweni zvemumwoyo nezvimweni zvemundani.

Michini dzezviyungu dzekuzvibhedhlera, dzakanaka dzinokurudzirwa kuti dzishandiswe. Dzinotidetsera kuti tihloye zviri mukati mwenyama dzedu zvinoite kuti tirware.

Mitombo dzezviyungu dzemuzvibhedhlera dzakkosha dzinoshande kutirapa , zviro zviri mukati nenyama dzedu , zvinorape zvirwere zvakasiyana siyana zvatingasangana nazvo mukuhamba nemukurarama.

Imweni mitombo yechiyungu yemuzvibhedhlera yakanaka kuimwa nyangwe usingarwari nekuti inodetsere kudzivirire zvirwere zvichade kuzouya pamberi zvinozoitawo kuti usazorwara.

Mitombo yemazuwano yezviyungu inowanikwe muzvibhehleya yakanaka kuimwa nekuti yakaongororwa yocho ningirwa ngevantu vanoziva ngezve mutombo aina chakashata cheinacho

Muntu akaende kuchibhedhlera ,eirwara, ringaa denda riri neriri akapuwe mitombo yaayo mazuwa ano, unofanirwe kuti aimwe semabhuirwe aakaitwa ndichiremba.

Muntu weshe unonga aende kuchibhehlera wopuwe mutombo ndidhokodheya wokuti amwe unoxnlonde kuzi amwe mutombo wake kuti zvirwere zvaanenge anazvo zvione kupora.

Mitombo yechizvino-zvino inorapa kwemene, dzooneke muzvipatara mazuwa ano. Dzinorape zvirwere zvakasiyana-siyana nekudziirira zvirwere zveshe.

Mitombo dzavayo mazuva ano dzemuzvibhedhlera dzinorapa zvirwere zvakasiyana siyana hino ukatomwa mundani munopora antu anokurudzirwa kuzi vatsvake vamwe.

Mitombo yechizvino-zvino yemuzvibhedhlera yakanaka kwemene kuti munthu amwe, ngekuti inorape zvirwere zvakasiyana-siyana zvemwiri, inodziirirahe zvirwere zvisati zvauya kuti zvisazouya.

Mitombo dzemazuwa ano dzoonekwe muzvibhehlera dzakabaanaka kwemene. Dzinoshanda kurapa ringaa besha, ukatomwa unomuka wapona.

Muntu akapuwa maphilizi ekuti amwe kunyange kuri kuchibhedhlera, ngaamwe maphilizi ake, Ngekuti maphilizi anodetsera munyama dzakwe, kuitire kuti kana chiri chirwere, chisaenderere mberi, chidziiririke.

Munhu weshe unokurudzirwa kuti amwe mitombo yaayo yechiyungu mazuwa ano. Ringaabesha munhu unotenderwa kuti amwe besharo ripere.

Mitombo yechiyungu yekuzvibhedhllera yakanaka kuti iphuzwe ngekuti inodetsere kurape zviri mukati mwenyama dzedu zvimweni zvetisingatozivi kana kuona zviri mumwiri.

Vandu vakarwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana, angaa makodo asingachanzwi zvakanaka. Vanofanirwa kuenda kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yemazuva ano vaone kumwa vapore.

Kune zvitoro zvinooke munharaunda yatinogara inotengese mitombo yemuzvipatara yemazuwa ano yechiyungu munhu akarwara unonxlonde kuyendeyo iyoyo kotsvake mutombo wekuti amwe.

Zvitoro zvinotengeswe mishonga yechi manje -manje yemuzvipatara yakakosha kuti kunge iriyo ngekuti vantu ndiko kwavanokona kuti vaende kundotsvake mitombo.

Zviriyo zvitoro zvechiyungu zvinotengese maphilizi echiungu, ematenda eshe angava ariyo pashi rino reshe. Weshe warwara ngayende kuzvitoro, ayende kotsvake mushonga.

Kuitwa kwemishongano inoona ngezve utachiwana neutano hweantu munharaunda kwakanaka kunoita kuti vantu vaziye zvakanaka nekushatire utano hwavo.

Kushambe nyara nesipo nemvura inoerera kunotidetsera kuti tibvise matsvina anenge akabatira munyara medu vozotidetsera kunyangwe patinorya kuti tisarya nematsvina zveizotidzivirira zvirwere zvemundani.

Muntu weshe unofane kufundiswa ngenjira dzakasiyana-siyana dzinokone kushandiswa kudziirire zvirwere zvakasiyana-siyana dzepabonde dzingaa zvirwere zveshuramatongo zvinouraya.

Vana veshe vasikana vadoko vachiri kubve zera , vanofanire kuti vafundiswe njira dzakasiyana siyana dzekuti vakone kushandise zviro zvinoshandiswa panguwa yawo yekumwedzi

Vakadzi nevarume vanokurudzirwa kuzi vaende koningirwe zvibereko zvavo nevarume koningirwavo mukati mwemwiri dzavo. Kuti zviro zvavo zvichashanda ere vakadzi vei cheneswavo zvibereko.

Ndau dzinotambirwe mabhora nekurumbirwa dzinofanike kuzi dzinge dzine mitombo inogara iripo ineite kuti vatambi kana akaremara kana kuwa awone kuti ara arapwe.

Mitombo yemushango yakanaka kuishandisa dzingava nzinde kana mashakani akona akanaka kumashandisa nekuti amwe mashakani anoshanda kudarika mitombo yechirungu.

Mitombo yemidzi nemashakani yakanaka kuimwa inorapa zvirwere zveshe zvemundani imweni ngeinosuke zvibereko zvevakadzi imweni ngeinosuke zveshe zviri mukati mwemundani mwemuntu weshe.

Mutombo yemushango yakanaka yampo dzingaa nzinde dzembuti kana mashakani emimbuti akanaka kumayo kumamwa kana kumatsenga anorapa .

Kumwa mutombo yechikare kare akuzi kushata kwakanaka ngekuti muntu unokone kumwe mutombo asina kuemera kuzwa ndidhokodheya kuti umwe ere kana kuti usamwa.

Mitombo yenzinde nemashakani yaishande kudhaya, namanje ichashanda. Yakanaka kwemene kuti antu amwe ,ngekuti aina kuti inozokurwarisa kana kuti inozokuitire chakashata mumwiri mwako.

Mitombo yemashakani nenzinde dzaishandiswa kudhaya dzakakosha kwemene kuti dzishandiswe kungaa nyamashi ngekuti dzinorapa kwemene.

Mishonga yedu yekudhaya yaishandiswa nemadzitateguru edu yakakosha yakadi nge gavakava kuyishandisa muzvirwere kungava kuti mundani mupore.

Mishonga dzemushango dzingaa nzinde, dzakakosha kudzishandisa. Dzinokasira kurapa kudarika ingaa mishonga yemuzvipatara.